Babaandu bekhale bali khulya bilyo khutsisaani, bibyaana byekhale a'asi khubunyaasi akhaana khatwela khali khukhoomba tsinzala, akhaana khakhandi khalolelele babaandu bakhulu khali mu t-shirt iye tsi inyilili ili mwikosowa bwa blue ni khumakhoono

Umusaani wasutile ibendela iye irangi iya'green alikho kyiminywanywa wakwarile ku'jacket kulimo bumaali ni biwaanga mukari I't-shirt imaali, i'mbaale imaali warangilile abandu bakaali naabi balishimbi ni motookha ili ni rangi iya'blue ilikho iya'green ilikho babaandu bakwarile tsinaanga tsi

Babaana bikhaale khubu'desk, babaana bano babili bali lubeka lweno ba'ambile kyimikhoono amurwe alubeka abaana bano balolelele ibulaafu, akhaana Khali aburangisi khakwarile I't-shirt imbeseemu khalolelele mungaaki kharusile bubweno ibulaafu, khakhaana khakhilakho khakwarile I't-shirt imbeseemu khakwarile khanaanga khalikho bwa'blue nakho khalolelele ibulaafu kharusile bibooni, akhana ...